moɣa karili n nyɛ din doya ŋɔ yiya nyɛla din kɔɣali moɣali maa moɣali maa duli sa kunkuna nyɛ din bɛ nimaani yiya maa nyɛla din nyɛ yili piɛla piɛla ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa kpahi zaɣ ʒiɛhi shɛli nyɛla din kpahi tampilim ka shɛŋa nyɛnnyɛ jiranbiisa nima

Teebuli n ʒɛya ŋo laa nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka bindirigu bɛ laa maa puuni gala ata nyɛla din bɛni n ti pahi boraadɛ din nyɛ dibanu gba bɛni laa maa ni ni zaham ŋmara ka manʒa nyɛ din polli

salo n boŋo doo nyɛla ŋun gbubi Bipuɣunbili ka bipuɣunbili maa yɛ suyeeta ʒiɛ ka so jinjɛm ash ka paɣa nyɛ ŋun ʒɛ o nuzaa polo paɣa maa nyɛla ŋun pa sari sabinli o nyaanga bihi nyɛla bin biɛni ka yɛ suyeeta nima ka so kpabi baaji ka so jinjɛm sabinli ka zaŋ o nuu tabi o gbiɣu

moɣali n doya ŋo ka wobiri yoniɣi sankpala wolga n ti pahi noonbihi ka bi zaa bɛ moɣali maa ni loori n ʒɛya ŋo loori maa nyaanga loori taaya nyɛla din tabili ka niraba bɛ loori maa puuni so yɛla liiga piɛlli ka so mii yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm piɛlli

Kuliga ni n boŋo ŋarima nyɛla din bɛ kuliga ŋo ni ŋarima ŋo nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila shɛŋa zaɣ dozim tihi nyɛla din koɣali kuliga ŋo pam ka yɛ kara nyɛ dan gba koɣali kuliga ŋo

Dundoŋ ni n boŋo pai nyɛla din tam daangi zuɣu ka buɣum bʋ daangi maa ni paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ chɛriga yaari achomo pai maa puuni piɛɣu nyɛla din ʒɛya n tam silba zuɣu ka tahali ʒɛya ka taha shɛli pilli jɛrikan dozim nyɛla din ʒɛya ka paɣaba ayi nyɛ bin ʒiya ka bia ʒi yino gbaya zuɣu ka bihi ayi ʒi n tabi pool

Paɣa n yɛ chinchin liiga ŋo paɣa maa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu n tabi dikpuni teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu suu gba nyɛla din pa teebulI maazuɣu ka gbambili ʒiya ka o zaŋ chɛrigi pa gbambili maa zuɣu kurifooti nyɛla din ʒɛya ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu teebuli maa gbunni kuriga nim nyɛla din ʒɛya

salo n bɔŋɔ salo maa pula buŋ buŋ doba bɛla be ko be pɛla lanima daba maa shɛbi bɛni be pɛla laanima ka niŋ nosimaki nima ma pɛli zupilisi ka paɣba maa gba shɛba lala. bala shɛbi nyɛla suwɛta nima ka niŋ nosimaki be nyɛŋa sa lori nima kuli zaya ha